Ombaanga yaBank Windhoek oya patulula iikondo yili omulongonayimwe oshilongo ashihe koonono. Ino tula omutse kepepe thikama wukiipatululile ombaanga yoye yaBank Windhoek omakwatathano gopoondjila oga tetulwa. Watetulwa oompadhi nduno nziya thikama.

Oto shuna kosikola nenge owu na okanona taka shuna kosikola? Thikama nena wu ka talele po oshitayi shoBank Windhoek e to ipatululile epandja lyoye lyompungulilo yoye wu ka to pungula oshimaliwa shoye, wu vule okukwathela aakwanezimo yoye naanegumbo lyoye moompumbwe taye dhi pumbwa methimbo lyootundi dhawo.

Ositola yaNictus oyi tu nine onkundana ombwaanawa. Otayi landitha ekopi lyokufulukitha omeya lyooliitela 1.7, ndyono kwa li li na N$719, ashike paife ondando oya teyelwa koongolo. Oli na owalaN$599. Thikana, thika mbala poNictus.